Ezi n'ente z'enyankore zamahembe maraingwa ente ezi nizagaju nizirebeka nk'ezaruga kukuka ziri omumuhanda ningashi omukihandagazi ziine omurisa enyuma azikurateire omurubaju rwazo harumu ebiti.

Ogu n'omwaro, n'omwaro hariho amaato, nindeeba eri eririho ery'erangi ya buru, hariho omushaija, abashaija bashatu omwe ajwire ekooti ondiijo ajwire tishati erikwera nangwa n'enyima hariyo ekikomera nari ekikaari ky'amatafaari hariho amaato maingi nindeebaho nk'enyanja hariho amaizi mingi

Enju hariho omushaija agishutamire omu maisho enju egi neerebeka kuba eri nka ikanikiro ry'ebyoma bitarikushushana hasibireho enkoba hariho ebibaho hariho ebyoma by'emiringo etari emwe n'emwe ekizimbe eki kitairwe erangi ya piki

Aka nikarebeka nk'akatare ahu barikuguriza ebyokurya nindebaho ebituzi, eshenda erikutukura nangwa na eshenda eyakinekye hariho n'akashero oba eki twakweta ekibaketi nakyo kirimu eshenda kwonka eshenda egyo eri omu kipapura ni akatare ka ebyokurya.

Aba nibaziini b'ekinyarwanda abashaija n'abakazi abamwe beesibire obutengye bajwire enkwanzi, nindeebamu engoma enyima hariyo emiti hariyo n'eiguru

Ogu n'omwegi ajwire yunifoomu erikwera aine ekitabo omu maisho arikworeka aha rubaho, aineho ekibarisho hariho kyoka aha meeza orubaho nirwiragura

Ogu n'omukyarakazi. Ariyo naacunda. Akwise ekishaabo kye. Enyima ye hariyo ebyanzi, hariyo ebirere aha rugyegye. Ashutamiire omukyeka Kandi ekishaabo kye akikwatsize aha myenda. Ayefubikire akaresu.

Eki nekicuncu Kiri omwishwa. Ekicuncu eki nikirebeka kuba kyine amaguru ashatu. Ekicuncu eki nekishija kiri ahagati y'obunyaatsi bw'obwikiza.

Ogu n'omukyara erimu nanywa chai aha rubaju rwe hariho akajaga nigashi akabinika reero aine laputopu omu maisho narishi karimagyezi ibiri hariho ebikopo bibiri aha rubaju nigashi omu maisho ga karimagyezi emwe harimu esiimu na power bank.

Ezi ni enjubu, enjubu ezi ni enjubu nyingi ziri omu maizi, enjubu ezi, amaizi agu zirimu nigashusha aga kara ya kinyantsi kandi omu maizi omwe harimu na amabare .

Ebi n'ebinyamaishwa ebirikwetwa enkura ruhembe. Biri omu kishaka biriyo nibirya obunyaasti. Ebimwe byemereire ebindi bibyamire ningashi bihenzire enkokora. Nindeebamu emiti. Emiti ego, emwe neeshusha obugando, ekindi nikishusha nk'ekinyinya.